Nnengera omwami ayimiridde ewala ddala so ng'ate eno wansi oba ewasookerwako ndaba ndaba ettaka eccaafucaafu omuli ebintu eby'enjawulo so ng'ate bw'osukka omusajja eno olengera ebbanga eririmu langi ez'enjawulo omuli bbululu, enjeru ne kyenvu, ekyongera okulabisa obulungi ekifo mw'ayimiridde. Omusajja ono alaga atunudde eri ekibangirizi kino eky'eggulu.

Nnengera eryato eriri ku lukalu ssaako n'obuyumba obw'enjawulo obwazimbibwa mu makooko, obumu nga busiige langi eya bbululu obulala buliko amabaati endala nnyumba zennyini ez'abantu. Ntu awamu n'amazzi mm eh mmabbali waliyo uh ensiko ssaako n'ekkubo eriyitamu. Waggulu w'obuyumba waliyo waya z'amasannyalaze eziyitako ekitegeeza nti balunnyanja be babeera mu kifo kino.

Nnengera ebyuma eby'enjawulo ebiri mu kwokebwa sso nga ate n'abaami abeesabise obulungi bali mu kwokya, wano nno waliwo enzigi ez'enjawulo omuli ezo ezaasigibwa mu langi eya bbululu, eya kitakataka n'ebyuma ebirala sanga tula enzigi awamu n'ebikolebwayo eby'enjawulo. Wano amagaali n'abantu abali busy bataddeko ne ssepeewo mitwe gyabwe, eno waliyo boodabooda awamu n'omwami agituddeko ono ayambadde gaalumaaso era ng'alaga

Nnengera ebivuga eby'enjawulo ebitegekeddwa obulungi omuli eŋŋoma ennene n'entono eŋŋoma eziwerera ddala omukaaga, waliwo amadinda kyokka wano era waliwo obutebe obw'enjawulo. Ku buuyi obwa kkono eriyo abantu era nga kuliko mukyala ayambadde sikaati eya ey'e essanja ssaako ne tissaati enzirugavu eriko ebigambo ebyeru. Mabbali era wali eriyo ekipande ekitegekeddwa kwo nga kuliko ebivuga eby'enjawulo ebikoleddwako.

Ndaba abaana abawerera ddala munaana naye ng'omukaaga gusimbye olunyiriri so ng'abalala balingiriza ku mabbali. Emabega eri eriyo abantu ekiraga nti olulayini oba olunyiriri lukyeyongerayo so ng'ate abaana abakulembedde balaga nti gwe batunuulidde bamwagala; abamu basanyufu lwakuba omu alinga enjala gw'eruma naye nga bonna...

Nnengera mikono e emikono meeru amazzi nga giraga nti omuntu anaaba mu ngalo. Emikono gino gikwatiddwa wamu, wabula nga girembekeddwa wali ku mazzi mu ngeri y'okunaaba mu ngalo. Gino nno giriko ebyoya bingi sso ng'ate obuuyi buli eriyo akalinga akakonteyina uhm mu langi e e eya kyenvu omuva amazzi ono g'anaaba mu ngalo sso ng'ate waliwo n'ekyuma kirabika nti kye kinyoolwa...

Nnengera olubalama lw'ennyanja awamu n'ennyanja yennyini omuli amazzi so ng'ate ebusukkannyanja eno waliyo olusozi oluliko emiti egy'enjawulo z'emiti egy'enjawulo so ng'ate ku buuyi buno obwa kkono kuliko ebiddo eby'enjawulo ebiddo eby'enjawulo ssaako n'olukalu lwennyini olukalu. Nnengera ebisolo eby'enjawulo ebyolekera ku lukalu ebiva mu mazzi ssaako n'emiti eminene.

Nnengera ebika by'ebyennyanja eby'enjawulo ebiri mu butaasa obw'enjawulo. Mulimu ebinene, mulimu ebitono, ebimu bisiike, ebimu bitegekebwa nga biramba biri mu kusalibwamu okwongera okwekebejjebwa omukugu so ng'ate ebirala bisaliddwa ebifiififi, kyongera okulaga nti bigenda kufumbibwa. Ebyennyanja bya mugaso nnyo eri emibiri gyaffe era singa tuba tubiridde emibiri gyaffe tuba tugyongedde amaanyi awamu n'okuwagala obwongo.

Nnengera omwami omuvuzi wa boodabooda ali ku bboodabooda wamula ng'omutwe agwambazza enkoofiira z'abavuzi ba bboodabooda emutangira okukosa omutwe singa aba afunye akabenje ssaako ne eh n'ekikooti kye bambala nga bavuga bboodabooda empewo ereme okubayitamu. Kino nno kirimu ebikuubo eby'enjawulo ebiri mu langi eya kyenvunvu okusobola okwawukanako ku byambalo eby'abavuzi b'ebidduka ebirala. Ono ayolekera age...

Nnengera oluguudo olw'ettaka oluyunga ku luguudo olunene so ng'ate ku mukono ogwa ddyo eriyo amayumba ag'enjawulo ag'abantu ag'omuntu ssekinnoomu nga ku luuyi olulala olwa ddyo y'eri sseŋŋenge era nga mu sseŋŋenge omwo mulimu amayumba nga galaga makadde wabula nga mubeeramu abantu abangi ddala olw'engoye ezoozeddwa n'ebintu ebiteekeddwa wabweru. Okusukka ekkubo ku lusozi olengerayo amayumba mayitirivu nnyo, ekiraga nti kino ekifo kikolerwamu era kibeeramu abantu bangi.

Nnengera ente eziwerako eziri mu kibangirizi. Ente zino ezimu za mayembe magazi, ziraga nti nkulu, endala za mayembe mampi. Mulimu enkulu n'ento, enkazi n'ensajja. Zino tuyinamu ez'amabala, nnengeramu enzirugavu, nnengeramu emmyufu ssaako n'eza kyenvu. Zino nno ziri mu kibangirizi eky'omuddo omutoototo so ng'ate akayana kazeeyawuddeko ddala. Eri ku bbali eri eriyo omuti omunene n'ensiko.

Nnengera abayizi abali mu kibiina abalabika nga basoma era nga waliwo abayigiriza kubanga abamu bawanise emikono okuddamu ekyo ekibabuuzibwa sso ng'ate omu ku bayizi ayambadde essweta ataddeko n'enkoofiira okwawukanako ku banne. Mu kibiina abasinga obungi batudde batunuulidde oyo ababuuza ebibuuzo sso nga'ate waliwo n'omuwala ku buuyi obwa kkono atali ku musomesa, wabula ng'ebirowoozo bye biri wala. Mu kibiina muno mulimu era n'abayizi babiri abayimiridde. Ekibiina kyo kikadde ddala.

Nnengera omutwe n'emiko emikono gy'omuntu eyeesabise atunudde ekyengulu ng'ayina by'akola. Omuntu ono yeesabise bulungi omutwe, emikono n'engalo wabula ng'akutte akacupa mu mukono ogwa kkono awamu n'aka n'akati oba akuuma mu mukono ogwa ddyo alaga nti ayina by'atabula. Omuntu ono alaga nti musawo, ayina eddagala ly'agezaako okutabula. Okusobola okubeera omulamu ky'ava yeesabika aleme okukwatibwa endwadde eziyinza okuva ku ddagala ly'aba ata....

Nnengera ekinyonyi ekiwanvu ekiyina amagulu amawanvu ekiyina ne langi ennungi ku biwawaatiro ssaako ne ku mutwe. Kino kisituddeko okugulu kumu mu bbanga sso ng'ate okulala kusigadde kuyimiridde. Kiyina langi ezirugavu, enjeru, kyenvu ne kitaka ku biwawaatiro byakyo sso ng'ate omutwe gwakyo kuliko kyenvu, kiddugavu n'ekyeru ssaako n'ekimyufu. Kino nno kimanyiddwa nnyo mu Buga mu Uganda kubanga kye kiri ku kabonero kaayo.

Nnengera entugga eri mu langi mu mabala ama kyenvu, njeru n'enzirugavu; eno nno mpanvu nnyo, obulago bwayo buvanvu ddala. Eri mu kkubo etambula so ng'ate eruuyi n'eruuyi y'ensiko wabula entugga eno ekyuse okutunula gy'eva eraga nti eyina ky'esamaaliriddeko kye yeetegereza obulungi. Eno eyambuka lusozi naye nga eri mu nsiko. Ebisolo bino byeyagalira nnyo mu nsiko kubanga maka gaabyo.

Nnengera omukono gw'omuntu oguli omukono gw'omuntu ogukutte olugoye oluteekeddwa ku kyalaani wano omutunzi alutadde ku kyalaani era ng'olugoye luno lwaki olugoye luno lwa kitaka omukono gwe agugalamizza ku lukoba olw'eyambisibwa okupima abantu ekiraga nti mutunzi mukugo so ng'ate erudda lwa kkono eriyo engoye endala eziraga nti zaawedde okutunga kutunga kulungi kubanga kuwa abantu emirimu n'ensimbi.

Nnengera omwami atudde kkatebe so ng'ate alina n'ekyuma ki kalimagezi kw'akolera emirimo gye. Omwami ono ali mu ssaati eya kikuusikuusi. Obuuyi obulala kuliko omukono ogw'omwami omulala ogukutte eggiraasi ey'amazzi so ng'ate waliwo n'ekikopo ekiri ku buuyi obwo. Ku buuyi obwa kkono eriyo ebimuli ebiri mu bikopo eby'enjawulo. Bino byongedde okulabisa obulungi emmeeza so ng'ate ku mukono ogwa ddyo eriyo ebintu eby'enjawulo ebiri mmagiraasi ebyongedde okulabisa obulungi woofiisi oba ekifo.

Nnengera emiti emitoototo awamu n'omunene mu nkingizi nene nga mingi n'omunene gumu omusitamye ezzike; ezzike liri awo liyina kye li kye litunuuira lyewombeese bulungi, liyina ebyooya biddugavu awamu n'amatu n'emimwa eminene, liri wansi awo litudde liyina kye litunuulira.

Nnengera ebyagi bibiri bino ebyazimbisibwa, eh byazimbisibwa ebiwempe oba emmuli. Bino byazimbibwako waggulu baateekayo akasiisira, bateekayo essubi sso ng'ate mu mbiriizi baabibwasa n'emiti egy'enjawulo egiyimiridde olwo oluyina ne lubiyitamu mu makkati. Bino wansi baateekayo amayinja kwe bitudde ebirime bireme okwonooneka. Ebyagi biri bibiri biri mu luggya sso ng'ate ebbali eri rriyo ebimuli eby'enjawulo n'amaka agalengerwa. Ebyagi bye byaterekanga emmere y'Abaganda n'okutuusa kati tukyabyetaaga.